Hɛ ŋusẽ dɔwɔla aɖe dɔwɔm tso hɛ ŋusẽ eŋuti, edo awu yibɔ, eda nua ɖe gbemumu dzi, nanewo hã le exa, ele eƒe me

Nyanua ɖe kple via wodo nu nugbi. Wota avɔ le akɔta blɔ. Gagbea ɖeka hã nye blɔ. Ye wolɔ ŋtsɔwo kɔ ɖe anyi le nyanya.

Nyɔnu aɖe tsi atsitre le asi klɔm. Woƒe ame ene kɔ nu kɔ tsɔ ŋɔtsi ɖe ame eve nɔ anyi. Ame aɖewo tsi atsitre ɖe womegbe. Nyanua aɖe kpa vi ɖe me. Yehã tsi atsitre.

Ɖetugbevi dzɔtugbe aɖewo. Wole dekɔnu wɔ, wolelé agbawo le ta. Wota avɔ vovovowo, woɖo dzonu le kɔme, wodzrawo la, wota..

Nɖaƒe aɖe ŋkeɛ, nyakpɔ. Zikpiwo kplɔ̃wo le, yɛ woɖa nu hã kɔ da lɛ kplɔ̃ dzi. Teƒeɛ nya kpɔ. Akanɛ hã ke gama.

Emla ɖewo kpli via ɖeka wome nyanu kpli ŋtsua na nyi wodo ayibɔ kpli awu dzi wole woƒe vie kpɔm wole fefe ɖe fem. Awu aŋe ɖe le gbɔ

Eƒome aɖe le wo ƒe aƒeme. Wodo awu vovovowo. Ɖeka le siliva ɖe asi ye woa me eve le eme kpɔm.

Ame ɖewo le amekuku do ʋum. ye ame ɖewo hã wohe amekukuɔ kɔle la si le gamɛ. Wodo awu ɣe. Eɖewo do awu gbemumu. Eʋu ame ve tsa titre le wobe ŋuti.

Dɔwɔwɔla aɖewo tsia tsi tre ɖe dziƒo xɔ ŋuti. Ame ene do awu gbemumu ɖoe kuku ʋi. Ame ne hã ɖo kuku dz0 ɖeka, awu legbe.

Ame ɖewo nɔ anyi kotoo, wole ewɔ ɖum, ŋutsu kpli nyanu aɖe bɔbɔ le ewɔ ɖum sesɛ̃e. Wodo awu vovovowo, nyanu lé wo ta le ewɔ ɖum.

Ame aɖewoe keɛ wole dzidzɔ kpɔkpɔ me. Woƒo ƒu gloto ɖe exɔ aɖe me. Ɖewo do awu gbe mumu eye ɖewo do awu bluo. Eɖewo hã do awu yibɔ eye ŋutsuvie ɖeka dzo le yame

Ŋutsu ɖekakpoevi aɖe tsi atsitrɛ ɖe ahadzraƒe wòdo tsikadzi nu, wòlé wòdo kuku wòdo egaŋkui galé ba...

Ame aɖewoŋe keɛ wova mla anyi ɖe etɔ to. Eɖewo nua nyi ele nu kpɔm. Geɖewo do awu vovovowo. Eɖewo dze ŋɛ, eɖewo hã wo le etɔ to.

Nuɖuɖu aɖe ya le ŋegba me. Azi ame eve le edzi eye peya hã le edzi ya abladzo ɖaɖa hã le agba me eye wokɔ ama kɔ wɔ.

Ame aɖewo le dekɔnu nu wɔm le woƒe aƒewo me. Eɖe kua bɔ yi dzi. Nyanua ɖeka nɔ aba dzi le nu kpɔm. Ŋutsu aɖewo hã nɔ anyi le adzɔge le wokpɔm. Wodo nu tsatsaatsa.

Nyɔnuvi aɖe do awu gbemumu, nɔ anyi le gasɔ dzi, elé kusi le ta, ele gasɔ ku, elé nake hã le gasɔ wo megbe ye ɖevi woame ve le gasɔ..dz..

wɔtsɛ ɖaɖa le agba me kpi cabbage sabala tsotso kpi makroni koklozi kpi elã kpi abladzo tɔtɔe

Nyanu aɖe lé elã la asi wotɔ le ekenu wòlé le asi. Nyanuɔ le nu kom, wòto awu egbe mumuwo hã le eme, wòbla taku, wòle tsi tom.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒea ɖe teƒeɛ ƒete wɔ ebliba exɔwo ƒetee woƒe dzi fo, enuwo, atiwo, ekawo, enuwo ƒetee woɖe aga le woƒe nɔewo ŋu.

Ɖevi aɖe kpli tatɛ la le nuɖu yɛ okɔ wo bloɖoa ɖe kɔ le nume de na tatɛla. Tatɛla do tsitsi yɛ ɖevia agbagba dzem ne woaƒo nuɖuɖua ɖe nume na tatɛla.

Ɖevi woƒe ame adre wole kletsifu dzi. Wole fe ɖe fem. Ɖeka menɔ anyi ɖe kletsifua dzi o. Kotoku aɖe hã le woƒe ŋgɔ. Wo petɛ wo ƒo …

Asitsalawo le asime le elã si tsam. Eɖeka tsia tsitre le etɔdziŋua ŋuti. Nyanua geɖewo bla taku. Wodo awu vovovowo.

Ƒome me aɖewo tsia tsitre le dutoƒo, ye wo ame eve kpa vi ɖe me. Nyanua ɖeka kɔ gabi le ɖe ta. Ye ɖe.. ame ene ha ɖɔe kuku.

Edukplɔla ɖewo tsi atsitre ɖe teƒe aɖe. Ŋutsua ame eve wokɔ woƒe asi dzi wodo awu yibɔ. Ame etɔ̃ nɔ anyi ɖe zikpui dzi nyanu ɖeka le woƒe dome.

Ŋutsuvi dzaa aɖe lé kusi kpli enuo ɖe ta, wòdo awu blɔ kpli agbitɛ yibɔ, do afɔkpa ʋe le eŋu…

Ŋutsua aɖe kple esrɔ̃ le aeƒe me, wo kple wo vi le woƒe dome, wole nu kom, egbemumu tsi atsitre ɖe woƒe megbe, woƒe xɔme zikpui hã li kafi bagi.

Exɔ nyakpɔ aɖe, akan0 vovovowo le eme, enukpɔnɔ vovo le eme, zikpiwo le eme, Zikpui aɖe le godo ye hã le eme.

Ame aɖewo le eyamedzeƒe, wole efli me wodo awu vovovowo , ame aɖe do awu dzɛ̃, ame aɖe hã do awu bluu ye.

Ŋutsu aɖewo le ablɔ lɔm. Wodo awu vovovowo eɖewo do yibɔ, woɖɔ kuku dzɛ̃ kple yibɔ. Eɖewo hã kɔ woba asi dzi.

Kpovitɔ aɖe kpi gbadagba tɔ aɖe le emɔ dzi. Ame eve tsia tsitre wo le tu ɖe asi. Eŋu ʋie aɖe hã le ga ma. Wokɔ ŋɔtibunu kɔ ɖɔ ŋɔti. Wo tsia tsitre hã………….

Asinudɔwɔla aɖewo wodo nu le atsa vovovowo me. Eɖewo kɔ woƒe afɔ dzi ye kpovitɔa ɖewo hã wotsia tsitre le woƒe ŋkume. Eɖewo do awu gbemumu le woƒe awu.

Ɖevi nyanuvi dzaa aɖe le sika kpe gbam, ele enuya wokɔ gba sika la asi. Ŋutsu ale nɔ anyi le emegbe. Ame ɖe le ekpe kɔm nɛ be ne gba.

Gbadagba aɖewo ƒe ame ɖeka dze ame eve dze klo. Ame ve tsa tsitre. Ɖeka mlae nyi le anyigba eɖo huvea. Ame susɔewo hã woɖo. Atia ɖewo hã le woƒe megbe efɔwo hã.

Edzofɔku aɖe dzɔ le lɔrimɔto. Eŋugãwo bi dzo, eŋuvi hã wobi dzo. Zigli kpli aƒe aɖewo hã wobi dzo.

Hlɔ aɖewoe maa woɖa nuɖuɖu da ɖe kplɔa dzi, woyea dudu ge. Ɖeka tsia tsitre wodo awu ʋɛ. Ŋutsua ɖeka hã nɔ zikpui me wodo awu ʋɛ. Ame eve do awu ŋugbi……

Ɖevi aɖe woame eve wonɔ anyi le zikpi ɖeka dzi. Ɖevia ɖeka kɔ nɔvia le ata dzi le enui ble nɛ. Ɖevia nyanuvia ekɛ kɔ vie le ata dzi edo siketi yibɔ wodo afɔkpa hã.

Eŋu sugbɔ aɖe ŋkeɛ le teƒa ɖe. Dzẽ kpli ʋee. Atiwo hã tso ga teƒeɛ ƒioo. Wole wobe dome. Eŋuɔ nya kpɔ.

Ƒometɔa ɖewoe kie, wotsa tsitre ɖe exɔa ɖe ŋti. Ɖeviwo wɔ atu nɛ, eɖewo to ama vovovowo, nyɔnua yɛ edo awu ʋi, ɖɔ tsitsi.

Ameɖewo le nusrɔ̃ƒe le nu kom, eɖewo dzi le wo dzɔm, eɖewo tsi atsitre eɖewo do awu dzɛɛ, eɖewo hã wodo awuhee wo petee wole enu kom.

Exɔ nyakpɔ aɖee ŋkeɛ. Zikpi ʋe le xɔme. nye afi. Suɖe sugbɔ le zikpiwo ƒe me. Enuyiwo wodeɛ axame hã le zɔme. Exɔme nya kpɔ

Ekplɔ nyakpɔ aɖee ma le exɔ me. Zipkui afi le eŋti. Exɔ me nyakpɔ. Enukpɔkpɔwo le eme. Akanisisiwo hã wole eme. Anyigba hã nyakpɔ.

Teƒe aɖe nyikeɛ le gee nyakpɔ, etɔdziŋuwo le teƒeɛ, amewo sugbɔ hã le teƒeɛ, exɔ kɔkɔwo hã le teƒeɛ, agɔti hã le teƒeɛ,…

Exɔa ɖe me amewo nɔ anyi le gama, ame ɖe sia ɖe kple nu yi wɔm wole, ame aɖe nɔ anyi le zikpe dzi kɔ afɔ da le zikpoe dzi do awu hee, ŋutsu aɖe hã tsi atsitre do awu hee.

Nyɔnuvi aɖe maa tsia tsitre ɖe xexe enuɖaƒe. Èkɔ ekɔ kɔ ɖa ɖe ekɔ dzi do awu gbemumu le agba ɖe me klɔ, le etsi dodom le pɔpie me.

Ɖevidzaaɖe mlanyi la nyigbã le kɛtɛkɛwo ʋu lasi kɔle feɖefemɛ edziledzɔŋ wodó awu gbemumu

Ɖetugbevi aɖewo be ame ene, wole enu ko, edzi le wo dz, wole enu ko, edzi le wo dzɔ. Wolé gagbɛ le asi, wo petee wole nu ko.

Ɖevia ɖewo le nusrɔ̃ƒe aɖe. woƒe ame ve wole akpe sim le kame tem. Wodzodzom le woƒe nɔewo ŋuti. Ama ɖewo hã tsi atsitre le adzɔge le wo kpɔm.

Nyɔnuvi aɖe nɔ anyi ɖe zikpui ʋi kple dzɛ̃ me keke wɔ abɔ me ɖe dziƒo. Ŋutsu aɖe hã tso yo ŋgɔgbe le nu kom. Ame aɖewo hã wonɔ teƒea. Amewo nɔ zikpui dzi. Ame aɖewo hã zɔ̃ gbɔna.

Awusa aɖewo le woƒe gbedoxɔ me, wodo awu vovovowo. Eŋu eme etɔ̃ le woƒe megbe. Eɖewo do awu dzẽ, eɖewo do awu ʋe, eɖewo do awu yibɔ, eɖewo hã…

Ame aɖewo le ameɖibɔ me. Wo pete le amekuku ɖaka dem edoa me. Wonye ame ɖeka ɖeka wo ame adẽ.

Ŋutsu aɖe le edzo ƒe ŋusẽ fie ɖeviwo, woba ene, ame tɔ̃ do awu, ɖeka medo awu o, ye ɖeka hãlé ŋku ɖe eŋu tututu

Nyanuvi dza tugbe aɖe le dekɔnu wɔ, edo awu yibɔ dziƒo anyigba bluɔ. Ŋutsua aɖe le wo megbe le le ɛɛɛ enuƒonu l'asi.

Ɖevi sue sue sue aɖewo woƒe ame etɔ̃ kɔ woƒe asi kɔ wɔ ŋu, eŋu. wokɔ ati kɔ wɔ ŋue . woƒe ame etɔ̃ woƒe ame eve do awu ʋe le dzi. mamlɛwo do awu ƒo ɖi.

Yevunyanu aɖe lé vi le asi nɔ anyi le ŋu dzi. Ŋutsu tsatsitre le gbɔ, woƒete wogba vɔ ŋugbee, avu le wobe ŋgɔ, wode megbe aƒe.

Ame aɖewo le teƒe aɖe, wole nu srɔ̃m, wo sugbɔ le xɔ me, ekplɔ le ŋgɔ na wo, ekplɔ ʋe gama, kafi wodo awu yibɔɔ, wole exɔ me, eɖewo tsatsitre.

Nyanuvi aɖe le avi fam sesɛ̃e, kpovitɔ aɖe lée le ega dem asi nɛ, kpovitɔwo sugbɔ, nyanuvie ɖeka hã do awu dzee. Kpovitɔwo petee wobe ŋku le nyɔnuviɛ ŋuti, nyanuvi yɛ wo…

Ɖetugbevi dze aɖe le enusrɔ̃xɔ me kpe ɖeviwo sɔgbɔ. Ŋutsua ɖeka le eŋɔtrɔ nu. nyanuvie kɔ asi ɖo nu.

Sukuvi aɖewo wóle laboratri exɔme wóle enusrɔm tso dzɔdzɔmenuwo ŋuti nyanu kpi ŋutsuwo yɛ nyanuvie ɖeka ɖɔ tsitsi ɖeka hã edó awu dzē le woawuo me

Ame aɖewo le sikakuƒe le dɔ wɔm, eɖewo tsitsre eye ɖewo bɔbɔ, eɖe do awu blɔɔ eɖe hã do awu ʋi, ame aɖewo be ŋku biã sesie ye enu edɔwɔnuwo hã le wo si.

Ɖeviwo be ame ene wo le etɔ̃ me etsi kum. Ɖeka wobe baketi le ʋi ɖeka baketia le blu.

Ŋutsu aɖe ƒe ame ve, nyanu ɖekaa. Wonɔ anyi lɛ nuɖukplɔ̃ ŋti yɛ nuɖuɖu vovovowo hã le kplɔ̃ dzi. Ŋutsuwo be ame ve be ŋku biã lɛ nuɖuɖu ŋti wo ɖuɖum. Ɖeka do awu dzẽ ɖeka hã do awu yibɔ.

Gbadagba aɖewo le zɔzɔ le emɔ ƒoɖi aɖe dzi, eɖwo ɖɔ gakpo kuku eɖewo meɖɔ gakpo kuku o woƒe ŋuo hã ye ma kplɔ woƒe yome ɖo, geɖee zɔzɔm

Nyanu aɖe le asi me le nu dzra, ele atikutsetsewo be dome, wòdo awu blɔ, bla ta dzee, wònɔ anyi le nutsɔ le adzɔge kpɔɔ.

Ɖevi aɖe kpli nyanuviwo ŋutsuviwo woƒo ƒu le teƒe ɖeka, wole nu ko, edzi le wo dzɔɔ, wodo awu vovovo le gama. Eɖe do awu yibɔ.

Ame ɖewo ma. Wotsa tsitre ɖe woƒe aƒe ŋuti. Wodo awu ŋgbe vovovo. Ɖevi aɖewo hã wonɔ anyi le anyigba le xɔ me. Ɖeka kuraa kɔ avɔ dzi kɔda le wo kɔme ye wotsi tsitre.

Eŋu aɖee ma zɔzɔm…, ŋutsu aɖe kple ɖevi aɖe wode eŋua megbe ye wolé ŋuɔ ye wole nu…le adzɔge, ɖeka do awu yibɔ.

Asinudɔwɔla aɖewo. Wowɔ ekplɔ, wowɔ zikpui. Agbale aɖewo hã le game. Enu tata hãle eglia ŋuti. Zikpui nyuia ɖe hã le gama kaf..

Ɖekakpui aɖe kple nyanu aɖe tsia tsitre le eŋɔnudrɔƒe, ame susuewo le anyinɔƒe. Amerika flaga ɖe hã le woƒe megbe. Wo petɛ wole nya sem.

Nyanua ɖewo be ame etɔ̃ wokpa vi ɖe megbe. Ɖeka le kotoku le ta, ɖeka hã le aŋegago le ta, ɖeka le aŋe le asi. Ŋutsuvi to woba xa wodo awu blɔ yehã le kotoku le ta zɔzɔm

Ɖetugbivi aɖe enɔ anyi ɖe zikpui gbemumu me wodo awu yibɔ, dziƒo kple anyigba, wolé enu ɖe asi kɔ le nu srɔ̃m, aha le egbɔ. Ele dziƒoxɔ dzi.

Ŋutsu aɖe le gasɔ dzi le edu ŋum yɛ amewo lɛ lɛ ʋli dom. Amewo kɔ wobe asi dzi. Amewo lɛ, wòɖɔ kuku le gasɔ dzi

Egbeme nyi kple dzata wo le du ƒum eɖewo mla anyi ye wo le ŋiŋlem. Eɖeka dzta le enyia wo ta le ɖuɖum.

Ame aɖewoe ma woƒo ƒu ɖe teƒe aɖe wole dekɔnu wɔm. Ŋutsu kple nyanu aɖe wole wɔ ɖum. Wole dekɔnu wɔm, wodo kete, wotsɔ dzonu da ɖe kɔ me

Ɖevia ɖe le agblɔŋu ƒom. Ɖevia ɖewo kple ame tsitsia ɖewo hã le megbeɛ le ŋku le le ŋti. Wopetee wotsa tsitre le wo kpɔm. Ɖevie do awu ʋe kɔ la nu.

Ame aɖewo le teƒe aɖe wole sika kum wosu gbɔ amewo le etɔ me, etsi ƒoɖi ye ame aɖewo hã wodo awu yibɔ, amewo do awu ʋi.

Ame aɖewo le dzidzɔ kpɔm le eto aɖe me wole wɔ ɖum. Wodo awu vovovowo. Wokɔ avɔ bla ali. Woda dzonu ɖe kɔme eye wodo avɔ legbe hã.

Asidɔwɔla aɖewo, wotsa tsutre le exɔ gã aɖe me, ame ɖewo do awu le awu dzee le woawu dzi, amele hã do blɔ, amele hã ɖɔ kuku le wobe dome kɛ enu.

Ame sugbɔ aɖewo le kplɔ̃ ŋuti le nu ɖum. Wodo awu vovovowo. Wo petɛe eɖewo le ŋku lem ɖe dziƒo ye eɖewo hã do awu yibɔ kple ʋi.

Heŋusẽ wobe dɔwɔla aɖewo, ame ama dre, ame atɔ̃ do gbemumu le wobe awu dzi, ame ene ɖɔ kuku, ame eve do yibɔ le wobe awu dzi.

Ame aɖewoe nye ŋkee tsi atsitre le lɔri afɔdzi, wosu gbɔ le lɔri fɔ la dzi amewo do awu yibɔ ame aɖewo hã do awu dziƒo kple anyi.

ɖetugbiviaɖe é le edzodoƒɛ wòle nane lasi wodó awu gbemumu wò zrɔ le ekplɔ yɔ wókɔ ɖa nu ŋti ekpiɛ hã nye gbemumu eniɔ wokɔ ɖa tsi dzodzi hã le nti

Dɔwɔlawo wome eve wotsi atsitre le edziɖegbe kane ŋuti, woƒe ame eve woɖɔ kuku ʋie. Wodo awu blɔ. Gbelɔnu dzɛ̃e le woƒe megbe.

Nyanu tsitsi wobe ame etɔ̃ kɔ wobe viwo kɔ ƒu wobe akɔta kɔ va kɔdzi. Nyanuvi aɖe le wobe megbe. Wodo awu dzi. Ekɔdzitɔwo do awu ʋi wobe ame etɔ̃. Nya ŋutsu ame eve nyanu ɖeka.

Nyɔnu aɖe le enuɖaƒe le enu ɖaa. Le dekɔnu wɔ ebla ta dziƒo kple anyigba. Woawo dodowo wo hã takkuyiwo woblae esɔ. Ele nu ɖaa.

Ame aɖe nɔ anyi le enu tsiatsia ɖe ŋgɔ, wòkɔ kɔpu le asi dem nɛ ye wòle ŋkume me kpɔm nɛ tutuutu ye enutsatsa lae ele ʋe tso tame va se anyigba yibɔ le eme.

Ame aɖewoɔe ma. Wole woƒe asi le asi eye wokpa avɔ ŋugbe le woƒe akɔta. Ye woƒete wole eŋu dzi wo le ewɔ ɖum.

Ame le ma nɔ nyi ɖe etsi to le agbadɔ aɖe gɔme. Mla anyi. Nɔ anyi ɖe aba dzi le nu kpɔm kpi. Ɖevie egbe mumu le ga ma.

Nyanuvi aɖe kɔ ɖevi aɖe de atame, le yie ɖa gbi ge nɛ. Ame yee yie eɖagbi ge nɛ egbi ɖa ɖe ta. Wòdo awu ʋee, do awu ee.. gɔmetɔ hã ʋee kpi.

Kpovitɔ aɖewo wo geɖe gaxɔmenɔlawo wobe woto woƒe xɔ ŋuti. Ɖeka le enu kplɔm ye ɖeka hã do awu dze le xɔ me.

Nyɔnu aɖe le nane tɔm, eɖewo bi wòlɔ kɔ kɔle gbadzegbadze dzi. Eɖe le woasi me wò sesem. Wòbla taku, kusi le exa kpi edzodonu hã le exa.

Nyanu aɖe wobe ame eve wole wobe aƒeme, wole nu ɖam, wodo awu aŋkpaɖiɖi, ɖeka wɔavɔ nye blɔ ye ɖeka hã le nuɖuɖu me blum.

Emɔɖaŋudelawo aɖe le xɔ me. Ŋutsu ame tɔ̃, nyanuɔ nye mɔselemi, ŋutsuɔ ɖeka nye bafa nɔ zikpui me ye ɖeka hã do awu yibɔɔ.

Nyanua ɖe le avɔwo dzra le sitɔ me, ye wòmlɔ anyi ɖe avɔa ɖewo dzi, ye wòle nu kom, ye wòdo awu dzẽ. Wòa ɖu fu klãaaaaa, ye wòkɔ le enu ko.

Edukplɔla aɖewoe ma le edzre wum le teƒee, ame aɖewo kɔ zikpee le edzi ƒo, ameaeɖow le du ʋum, ame aɖewo hã ko ta kolekolekole ye aɖewo hã le mɔ dim ne woasi.

Ŋutsu tsitsi aɖewo le nu fia ɖedvia ɖewo. Wodo dzi tsitsi ye ɖevioawohã do rɔba tsitsi. Yea wole dzɔdzɔme nu fia wo. Wodo awu ʋe.

Ame ɖewo le kuteƒe. wokɔ amekuku ɖaka kɔ da le be ŋku me. Amekuku ɖaka nuye dzi wo le enye gbemumu ye tsɔtsitɔ aɖewo hã tsi atsitre ɖe ga ma.

Dzodzola aɖewo woŋu le woƒe teƒewo. Wokpla bagi vovovowo. Wo zɔzɔm le gbe me. Ame aɖewo hã tsi atsitre ɖe adzɔge le wo kpɔm. Wosu gbɔ eɖewo do awu dzi.

Ewɔɖuɖu aɖe le edzi yim le teƒe aɖe nyanuawo ƒe ame ene wole etoa me le wɔ ɖum. Eɖe do awu ʋie. Wo petɛ woƒe ame ene wobla ta. Eɖe kɔ avɔ kɔ da ɖe ekɔme.

Ame aɖewo ba ma ade wole sika ku ƒe. Ɖeka do awu blu. ɖeka hã, eme eve ɖɔ kuku ʋi ye ɖeka do awu dz0 ye ame ɖeka hã do kuku blu

Ɖevia ɖewo be woame atɔ wole emɔ aɖe dzi. Ye ɖeka do agbitɛ blɔ. Wokɔ afukpa dzi ye ame susɔewo kpɔkpɔ. Ɖevia ɖeka hã do gbemumu wu ɖeka do awu dze.

Ame aɖewo le kuteƒe, wodo awu yibɔ, eɖewo do awu, dzɛ̃ kple yibɔ le eme ye wole zɔzɔm wo ye wole kuteƒe

Xɔ nyakpɔ ga le Ge woɖo agbalẽwo le eme, agbalẽ vovovowo, ekplɔ le eme, zikpe le eŋuti ŋku ɖe nu hã le eme.

Ɖekakpui aɖewo le teƒe aɖe le bɔl ƒom. Eɖewo do aŋkpaɖiɖi ye ɖewo do yibɔ.

Ŋutsuwo be ame ene le ŋɔnudrɔƒe nyanu ɖeka. Ŋutsua ɖeka tsi atsitre ɖe eŋɔnudrɔƒe ɖaka me. Ŋutsua ɖeka hã tsi atsitre le womegbe. Ɖeka tsi atsi

Ame ɖewo kɔ enu de nu me le ƒɔƒlɔm. woɖɔ kuku ʋi, wodo awɔu dze gbemumu le eme. Awu ʋe le anyigba. Wo pɛtɛ wole zɔzɔm le mɔ ɖe dzi.

Kpovitɔ aɖe do awu yibɔ. Ɖɔ kuku, do a agbote gbemumu tsi atsitre ɖe le ŋutsu aɖe ŋuti le asieme. Ŋutsu hã ɖɔ kuku do awu dze kple yibɔ. Agba ɖewo le wobe ŋgɔ.

Ati egbemumu aɖe le exɔ nyakpɔ aɖe me, zikpe nyakpɔ aɖewo hã le eme. Sudee amatɔ̃ le zikpee eme, s..e. ekplɔ le dodome.

Enufiala ɖe nu fiam ɖeviwo le atixɔ me. Enufiala la kƒ asi dzi, tɔa si ɖevie ɖeka dzi. Ɖevie ɖeka hã kɔ asi di ne woa ɖo nya ŋuti. Ɖeka hã……

Teƒe nyakpɔ aɖe ŋkeɛ wotu. Wotu exɔ nye ʋi kple dzẽ. Egbemumuwo hã le gama. Exɔ hã le gama kafi eŋuwo zɔzɔm le emɔ ahadzi.

Nyɔnu ameve, ɖeviwo ƒe amet le bagi yibɔ le asi. Wo tsiatsitrɛ emɔmemi ŋgɔ di be yewoatso mɔme. Eŋu, gbemumu kpli ʋi le gama kpli motu.

Nyanuviwo be ame etɔ̃. Ame eve le esɔdodo dzi. Ŋutsuvia he esɔ le sɔ fia wo. Edo awu ʋe kpi gɔme yibɔ. Nyanuvie ɖeka hã tsi tsitre ɖe sɔa megbe.

Nuɖuɖu aɖe ema le agba vi aɖe me. wokɔ fleti kɔ ƒo detsiɛ. Agalã le eme, ablɛ hã le me, kafi elã hã le me. Wokɔ amidzẽ.

Ame ɖewo le fefe kame tem, ŋutsuviɛ ɖeka nɔ zikpui dzi, zikpui nye gbe mumu, wòdo awu yibɔ, dziƒo kpli anyigba, wokɔ rɔba kplɔ kɔ da le anyi, le feɖe fem le dzi.

Ame aɖewoe ma wo sugbɔ tsitsitsi. Eɖewo do awu dzi eɖewo do awu ʋi. wole amekukuɖaka le ta kɔ zɔzɔm. Amewo do awu gbemumu vovovo.

Sinidɔwɔla aɖewo ƒe ame eve wotsa titre le exɔ aɖe me. Wole agbalẽ me kpɔm. Nyanu kpli ŋutsuɔ ƒete le agbalẽ me kpɔm. Ye nyanuɔ do awu gbemumu.

Ame ɖe woe maa wo tsa, wo nɔa nyi ɖe exɔ aɖe me. Wole woƒe adegbe dum. Wole nu ƒom. Ame yae, me ɖeka ɖe tsɛ tsitre le wo ƒe ŋkume, do awu dzɛ ɖe awu me, do awu yibɔ.

Ame sugbɔ aɖewo tsatsitre le amekuku ɖaka aɖe ŋuti. ŋutsu aɖe dze klo le nyanu aɖe wo ŋkume. Kpovitɔwo hã le wobe edomee.

Ame ɖewo le teƒa ɖe abe asitsaƒe nene. Exɔwo le teƒee. Amewo do awu vovovowo. Eɖewo tsa titre. Ɖevi aɖe ha tsa titre le woƒe dome.

Ɖevi sugbɔ aɖewo le teƒe aɖe ye yevu aɖewo hã wokɔ asi le asi me dem no. Ŋutsu aɖewo hã le wobe xa. Wodo awu vovovo. Eɖewo tsa atsitre ɖe enu xa le gama kpɔm.

Amehatsotso aɖewo. Wo zɔzɔm. Wodo awu vovovowo. Wokɔ nuwo kɔ tsyɔ kɔme kɔ nuwo kɔ de eta. Ye eɖewo hã wodo awu blɛ.

Ame ɖewo le teƒea ɖe. Woɖɔe kuku yibɔ kpi ʋɛ. Wodo awu dziƒo kple anyigbã ʋɛ. Amekukuɖaka le woƒe megbe. Ehaa …..

Ame aɖewo le asi me le asi tsam. Woɖo abladzo ɖiɖi, ablɛ ɖiɖi hã le eme. Wo ɖo wo ɖo nuwo geɖe. Nyɔnu aɖe nɔ nyi ɖe zi dzi le nu dzram. Nyɔnu aɖe hã le vi ɖe.

Tokɔmetɔ aɖewoe ma le fli me. Geɖe lɔ̃ agbawo ɖe asi. Wodo awu vovovowo. Wopetee ɖevia ɖe le anyigba.

Ekplɔ dzi abo. Ŋutsu aɖewo ɖekakpɛvi aɖewo woba ame adre. Wole bɔlu ƒom. Ɖeka lé woafɔ ɖe asi. Wòdo awu ʋie

Ame sugbɔ aɖewo le xɔ me wodo awu vovovo wo eɖewo do awu ʋee eɖewo hã do awu gbemumu eɖewo hã do awu blɛɛ, wo petee wodo woƒe ŋku biã eɖewo nɔ anyi.

Eŋuɖoƒea aɖe, asamu kɔkɔ ƒete wole gama, amaɖiɖi ŋuwo hã wo sɔgbɔ le eme. Eŋu gawo le me kpli ŋu viwo amegbetɔwo hã wole gam...

Ɖekakpui ɖe wobe ame eve wole wobe nɔewo ta kpɔ. Ɖeka le nane kɔm ne ɖeka. Ɖeka hã do asiwu kɔ ŋutsua wobe ame etɔ̃ wokɔ ŋutsuawo ŋu. nyanu ɖeka nɔ anyi ɖe dzi le wokpɔ

Ame aɖewo va yi le etɔme, wole eŋiŋlem le tɔme, geɖe medo awu o. Wole modzaka ɖem, geɖe medo awu o eɖewo hã wodo awu ʋe ɖe dziƒo eye eɖewo do awu yibɔ.

Nyanua ɖe kple ŋutsua ɖewo le etsi kum le teʋe aɖe. etsi ku ŋu tsia tsitre ɖe gama. Wokɔ etsikunuwo vovovowo. Eɖewo nye dz0, eɖewo nye ʋe, eɖe nye yibɔ.

Kpovitɔ aɖewo woƒe ame etɔ̃ wole mɔ aɖe dzi. Ŋutsu ame eve nyanu ɖeka. Wo petɛ woɖɔ kuku yibɔ ɖe ta. Wodo afɔkpa aŋko. Wodo awu yibɔ.

Exɔ nkpɔ aɖee ŋke. Zikpi ʋee le me. zikpi yibɔ hã le me. Eseƒoƒo aɖe hã le me ye enu geɖee le me enudzraɖaƒe hã le me ɛɛ ɛɛ akanɛ hã le me.

Modzakaɖeƒe aɖewo. Nyanu kpli ŋutsu wole teƒeɛ, ɖeka do awu dzee ye nyanuɔ ɖeka hã do awu dzee, ɖevie hã do awu ʋe..

Afɔku aɖe yema dzɔ le eŋumɔto. Eŋuwo zɔzɔm, eŋu vi kpli eŋu gã, ŋutsuviɛ ɖeka do awudzee le awu dzi. Wolé nane le asi segesege kɔ yiɛ, wobetee woƒe ŋku biɛ sesẽe.

Asinudɔwɔla aɖewo le teƒe aɖe. Eɖewo bɔbɔ. Eɖewo do awu ʋe. Eɖewo do awu blɔ. Ɖeka aɖe le woƒe dome do awu dzẽ.

Ŋutsu woame et le etsi mɔ dzram ɖa. Woɖɔ egakuku ʋe. Wodo asi wu, wodo awu legbe dzɛ. Wole emɔ dzram ɖo.

Nyɔnu aɖe ŋkee le nu dzram elé trɛ kpli enuwo le ta, afukpa tutunu le edzi, wòdo awu dzɛ wòɖɔ kuku dzɛ, wòlé enuwo hã wosu gbɔ le asi ŋti nɛ.

Atsiglinyi e ɔbe ameveaɖe le eve me, eʋu ɖeka hã le wóƒe domi Amewo leme sugbɔɔ, atsiglinyie ɖeka le megbe ye ame ɖeka hã le ŋgɔ, atsiglinyia wobe ameve pɛtɛɛ

Ame ɖewo tsia tsi tre ɖe amekuku aɖe ŋuti. Wokɔ Ghana flagi tsɔ tsɔe aɖaka dzi. Egbemumu hã le woƒe dzi. Wodo awu yibɔ wotsa tsi……

Ame aɖewo ma woƒo ƒu godoo. Wole dekɔnu wɔm. Wobla avɔ ɖe akɔta. Wodo dzonu edo hã do dzonu le abɔ. Eɖewo hã kɔ avɔ bla ta.

Kpovitɔ aɖewoe maa lɔ teɔe aɖe. ame aɖewo hã amekuku ɖaka ɖe eta. Ame aɖewo hã wole woƒe nɔe wo tutum. Eye ame aɖewo hã ƒe ŋku biã sesiẽ wo le aɖaka la lem.